Nyig tye ka nako atura matar nyig kic nako atura wek o onyak nyige atura pire tek bot kic nyig kic bene pire tek bot atura

Bongi tye ma kingabogi i wii tol wek gutwo kanget tol ma nongo tye yadi mudongo madwong ka nget yadi ni tye ot ma kiguru ki bao ci wiye tye bati